Bɛŋ ane mui ba naŋ dɔge. Bɔɔdeɛ ba naŋ kyeeŋ. Zeɛre, gyɛlɛ ane taaleɛ, gyɛnlee a pãã de vaare paale.

Lɔɔ gyamaa la a araa kyɛ, ka sokoɔraa be be. Lɔɔkpoŋ kaŋa araa sɔkoɔraa zu. Ka nensaal gyamaa meŋ are a sokoɔraa zu. Ka nyoore ŋmeɛlɛ a yire zie kaŋa. Teɛ kaŋa meŋ are laa sokoɔraa noɔreŋ.

Bibiiri bayɔpoi la zeŋ, ba mine leɛ la ba nime kyaare taa, ka ba mine meŋ leɛ ba nimie a kaara zie kaŋa. Ba mine seɛ la teraza, ka ba mine meŋ seɛ kurigbɛŋaara. Kaŋa seɛ la kurigbɛŋmaa naŋ e bondoɔ

Pɔgebɔ ane dɔɔ la are. A pɔg kaŋa seɛ la o torɔza kyɛ eŋ nɔɔteɛsɔglɔ naŋ do ta o dumo sɛŋ na. Ka kaŋa meŋ su kparegiriiŋ. Ka a dɔɔ su kparenuŋmaara, kyɛ seɛ torɔza naŋ boɔrɔ ko waa pelaa.

Nobɔ gyamaa la are. Ba su la kparepeɛle, naŋ yɔ tõɔ sɔglɔ ane dɔr. ba seɛ la kur-gbɛ-ŋmaara naŋ e bonsɔglɔ ka namba sɛgere a e dɔr. Kaŋa toŋ la, sɔgese naŋ e bondɔr kyɛ ka ba mine eŋ nɔɔtesɔglɔ ka kaŋ eŋ nɔɔtezeere. Ba mine meŋ su la kpare-giriiŋ na yɔ tõɔ peɛl peɛl.

Neŋgyamaa la are, ka ba mine meŋ zeŋ dakogi zu. Ka dͻͻ kaŋa gbi dumo a noba naŋ zeŋ a dakogi zu nimitͻgereŋ. Ba gyamaa zie su la kpare-sͻgelͻ ka ba mine meŋ vͻgele zupili kyԑ ka kũũ daga a biŋ a ba niŋ-tͻͻreŋ.

Yԑre la are musiri nimitͻͻre, ba mine meŋ su kpare peԑle ane ba mine naŋ su kare ziiri. Ba mine vͻgele la zupili, ka ba mine meŋ ba vͻgele a zupili.

Poolo ayi naŋ biŋ teŋɛ, ka dɔɔ sul a kaŋa zu. Lɔɔr baatere meŋ biŋ, kyɛ o puoriŋ deri ayi meŋ arɛɛ be, ka dɔɔ kaŋa meŋ are be, o seɛ la kuri-gbɛ-ŋmaara, kyɛ su kparepelaa, ka galɔŋ buluu meŋ biŋ a be.

Neŋgyamaa la are. Ba ba mine su la kpare dõͻre naŋ yԑ tõͻ bompeԑle, ka ba mine meŋ kpare zeere naŋ yԑ tõͻ bompeԑle. Ba zaa vͻgele la sapigiri kyԑ ka dikpoŋ kaŋa meŋ are a ba puori.